Bidibsi anahi n kana kom toobu bi nyɛla ban zaŋ bi binyɛra n niŋ kom ni ni bi tooi bi zaa nyɛla ban kuriya yino n pili zipiligu ka la ka o nyina yina bi shab nyɛla ban gbubi bokati nima ka yino gbubi tahali bi zaa zaŋmi fim kom maa ni n toora

Niraba n bɛ daani n niŋdi kohamma ni damma shitori din mɛ n tamtam nyɛla din bɛ daa maa ni ka katawiya nim nyɛ din sansaya zaɣ dozim ni zaŋ ʒiɛhi loori piɛlli n bɛ palli zuɣu chɛna ka doo yɛ liiga dozim ka so jinjɛm sabinli chɛni di gbuni

Doo ŋun kpa ninkpara ka yɛ liiga dozim o boɣu ni tiŋli nyɛla ŋun ʒɛya ka gbubi baaji o pirila namda ʒiɛ o ʒɛla bin ʒiɛ gbuni ka luɣi luɣi nim bɛ di puuni

Paɣasara ata n ʒɛ binwola gbuni bi niraba ayi ʒɛmi miri taba ka yino ʒɛ o ko binwola maa nyɛla zaɣ dozima zaɣ vakaɣa ni zaɣ ʒiɛhi Alaafee bɛ dinni ka wotamilo biɛni ka moongu mini leemu nim zaa biɛni shɛŋa biɛla baasikɛti nim puuni

Duu n ʒɛya ŋɔ bolfu dibayi nyɛla din bɛ zuɣusaa ka fulaawaasi nyɛ din tam teebuli zuɣu baanjira gba nyɛla din ʒɛya ka fulaawaasi piɛlli tam di zuɣusaa duu maa dikpuna nyɛla zaɣ sabila ka di tingbani nyɛ zaɣ sabila ka zaɣ piɛla dondo di zuɣu

Sarati n niŋ kpɛ chɛchɛ buɣuma n nyɛ din niŋ sarati ka paɣa ʒiya ka o bia pa o naba zuɣu ka o kumda shikuru bihi ayi n nyaɣa baaji ka lihiri zuɣusaa bi zaŋla nuchɛ baŋ n ŋmaara ka so ʒiya ka tabi o puli ka ŋmaari ban ƶiya maa nuchɛ baŋa

Paɣa n ʒi kuɣu zuɣu ka pai tam daangi ni ka kpam bɛ di puuni ka o yaari achomo gaɣali nyɛla din ʒɛ n baɣa o ka taha ayi pili taba ka piɛɣu tam silba zuɣu o luɣuli zuɣu paɣaba ayi n nyɛ ban ʒiya ka bia ʒi yino naba zuɣu ka bihi ayi gba nyɛ ban ʒɛ bi luɣuli

Zuɣu malibu shee n boŋo ninkurigu nyɛla ŋun ʒiya ka doo ʒɛya ka pili zipiligu ka kpa ninkpara ka yɛ liiga piɛlli ka zaŋ mashin nim n niŋdi bi zuɣuni Anfooni nim n nyɛ din tabitabi bi zuɣusaa bi duu maa dikpuna nyɛla zaɣ piɛla ka silmiin kafuni nyɛ din yiliya ka nyɛ zaɣ nuɣso n vubiriba

tipanima ayi n-nyɛ din zeya ka loori dozim-------- toori taŋk-aɣu niŋdi di puuni yini puŋ nyɛla din pali ka o na toori niŋdi yiŋ-a ni tipanima maa nyɛla za-'ʒiɛhi ka taŋkpaɣu nyɛ din do tiŋa ka bɔɣili gba gbi n-doya

Paɣa n ʒiya ka gbubi suwa ka waagashe bɛ o nuuni kuripooti n ʒɛya ka silba tam di zuɣu ka binyaarigu bɛ di puuni ka piɛɣu bɛ dikpuni gbuni dikpuni maa nahangbana nyɛla zaɣ piɛlli ka gbunni nyɛ zaɣ sabinli ka dari tuntuya paɣa maa ʒila kuɣu zuɣu ka waagashe maa pun chim bɛ tahapoŋ ni tam bokati piɛlli zuɣu

Gbanpiɛli paɣa n nyɛ ŋun ʒɛ jaara ni fulaawaasi nim biɛla kopu nim ni n tam o nyaanga o ni ʒɛ luɣu shɛli maa nyɛla zaɣ vakaɣali ka o nu chɛ baŋ nyɛ din pa dinni duu maa dikpuna nyɛla zaɣ piɛla ka chɛriti nyɛ din yiliyili zuɣusaa paɣa maa yɛla liiga vakaɣili ka so jinjɛm ʒiɛ

Paɣaba nyɛla ban deei soli chɛna niraba ata nyɛla ban kpabi bihi ka niraba ayi ʒi kpalaŋa yino gbubila kpalaŋ o nuuni ka yino gbubi katawiya ka di bi to paɣa yino nyɛla ŋun kpabi bia ka ʒi gbubi namda piɛlli ka gbubi gbambili din nyɛ zaɣ vakaɣali

Salo n bɛ bi tuma ni bi tuma maa shee nyɛla pati pati ka tankpari nyɛ din dondoya kuɣusi ayi n ʒɛya ka nyɛ zaɣ vakaɣali ka palli bɛ bi nyaanga ka tihi ni mori nyɛ din bɛ bi luɣuli zuɣu niraba nyɛla ban ʒɛ palli maa yaɣali maa ka ban tumdi tuma maa shab kuriya ka shab ʒɛ zuɣusaa

Dabba n nyɛ ban ʒiya bi ʒimi n ŋmɛri dala ka paɣa nyɛ ŋun yɛn wo n yina paɣa yino n kuriya ka pam o zuɣu bi shab nyɛla ban ʒɛ zuɣusaa ka shab nyɛ ban pam bi zuɣuri shab lami ka bi nyina yina

Tumtumdiba n nyɛ ban bɛ bi tuma shee tihi ni mori nyɛla din ko n giliba ka paɣa ʒɛya ka tabi o shee ka yɛ liiga piɛlli bi biɛla boɣali ni ka kom biɛni ka di nahangbana nyɛ zaɣ dozim kom maa nyɛla pati pati ka paɣaba bɛ di puuni